Omeya oga simana oshoka ohage tu etele iikulya ngaashi oohi dhomomeya, ndhoka hatu dhi kukutike, nenge hatu kedhi landitha pomatala, opo tu mone iisimpo.

Uunamapya nuuniimuna moshitunda shaNamibia owa simana, oshoka owo hawu tupe oonzo dhiikulya moNamibia noshowo muAfrica alihe.